Onho omukazi mutunzi gha kyalanhi ekiruka emisweta era omukazi onho ataireku ghuuzi ku kyalanhi kinho ali luka emisweta, omukazi onho ali mu tisaati endheru nga yesibye nhe kitambala ku sikatiye.

Bino bisolo bya mu nsiko, nga ebisingamu obungi, ndhovu. Mulimu endhovu enkulu nh'obwana bwadho. Ghaligho eisubi elingi nh'emiti emitaagataaga

Onho omukazi ali mu katale akatundha eby'okulya, ebibala. Ela nga ghaligho enhanhansi nhi wotameloni. Omukazi ayambaile gilavusi ku mikono nhi masiki ku munhwa ela omukazi onho alinha enviili dhe nsibe.

Dhino ndhovu, endhovu dhinho nnkulu era kungulu ku ndhovu kunho kuliku obunhonhi obuninho obwemereire ku endhovu dhinho dhili tambulila munsiko einhuma ghe ndhovu dhinho eriyo emiti.

Dinho ghano nkofiila. Enkofiila dinho dhambalwa abasaadha, kubataasa omusana obookya. Enkofiila dinho dhili mu langi edh'endhaghulo, ela nga enkofiila dinho nnhingi.

Dhino ngoma, engoma dhino dhili itanu ghaligho nho mugalabe mulala ghe engoma dhino ghe tolwailwa entebe edhe mbagho.

Enho puusi, ela nga epuusi enho eli mu langi endhilugavu. Epuusi enho ekanhwile amaiso gayo. Puusi enho atyaime ghansi gh'ekyuma ekyatalaiga ekinhenhe.

Enho nhumba, enhumba enho ba giserekesa obutegula, emberi ghayo ghaligho enhumba eyindhi gye baserekesa amabati aga kitakataka nga era enhumba eyo ekaali kugha.

Kano kammotoka ka Tipa. Akammotoka kano katyaimeku abantu. Akammotoka kano kali tambulila ku luguudho olw'eitaka. Kumbali kwako kuliku ekisiko nh'emiti emingi.

Enho gaali ela nga egaali enho bagisibyeku enkota dh'amatooke ennhingi. Enkota edhindhi badhisibye mu bisagho, badhita mu mbali. Edhindhi badhitaile ku kaliya.

Onho omusaadha ava gema engege kwirobo omusaadha onho ayambaire esaati endheru yesibye ekigoye ku munhwa, ayambaire galubindhi ku maiso nga alinha nhe enkofira ku mutwe era omusaadha onho ali gezaku okutola eirobo mu ngege enho.

Omusaadha ayemeleire ku lubalama olw'ennhandha, aye olubalama luno luliku amabaale. Omusaadha onho ayambaile empale enhimpi nga agemye n'omuti.

Onho mukazi, ela nga omukazi onho omukaile ali kudhuba mu bilime bye. Omukazi yegheseemu omugongo ela nga aghaniike embago mu ibanga. Omukazi onho ela yesibye ekitambaala ku mutwe nh'akaleesu ku lugoye lwe.

Bino bilungo ebifumba nga biri kumeeza kuliku obutungulu, obutiko, amagi, enhanha, fakedo n'emboga.

Linho lyato nga kulyato kunho mulimu omusaadha ali kulengeza kuluya, elyato linho lighanhililwa nho lughuzi olugumu.

Enho emotoka etwise enkoko enkoko dhino dhili mu bisu bya dho era ku motoka dhino kuliku omusaadha ghangulu ali mu saati emyufu.

Kanho katebe kakyuma, katebe kanho nga era kaghanvu kaliku nhoghesira. Kumbali ogha katebe kanho ghaligho soketi eya masanhyalaze nga eri kukimante ekye kibagho.

Dhino nkembo, enkembo dhino dhiri esatu era enkembo dhino dhiri salamu oluguudo, oluguudo luno lwa itaka oluguudo era lwetoleilwa ebya kilagara nga eisubi ne miti enkembo gyedhiri kujamu.

Gunho mwaala, omwaala gunho nga guli bita kumpi nh'ennhumba, omwaala gunho mulimu abantu babili abali kusenha amaadhi, nga kumbali ele eliyo aka tipa akatyaimeku omusaadha.

Enho nnhimiro yadhuma, dhuma onho akali muto era dhuma onho bamudhubamu bulungi, dhuma onho mugimu kuba aliku amakola amalungi nga gakiragala.

Ghanho basulagho kasasiro era nga mu kasasiro eyo eriyo abantu abali kwelonda mu ebintu ghaligho nhe kiyumba kye bazimbisa nhe bibagho aye nga kya keirika nho musaadha atyaime kukidhomolo agho kumpi nhe kiyumba kinho.

Onho mukazi ayambaile gomasi, omukazi onho alinha ekitambaala ekya bbululu ku mutwe. Omukazi onho alinha amatooke ag'enkota agamuli ghambeli. Kumbali ele eliyo abali tundha enhanha, obutungulu nga bali, batyaime ghansi mu muti.

Banho baana babughala, abaana banho bava kusenha maadhi era nga betwise ebidhomolo ebyamaadha, omughala onho oghundhi yetise ekidhomolo nga agemye akadhomolo akatinhi mumukono.

Ghano oluguudo lwa kolansi. Ela nga linho ikoona lyalwo. Ghagati ghaligho obuyumba ela lwetoloilwa emiti emingi

Banho abasaadha abasatu bali gezaku okwi kaikanhya ente etabwike, ente enho ebuse mwibanga era ente enho eri mu kiiko kye'nte dhinhayo aye ente enho eri mwibanga etabwike.

gaanho maato, nga amaato gano, gali abili ela amaato ganho ga mbagho. Maato ganho gasibibwaku kiti. maato ganho gali ku maadhi, maadhi mulimu ebyakilagala ebingi.

Ebizimbe binho enho , ebizimbe binho bungi ebizimbe binho tibikosebwa nha musanha era ebizimbe binho bili ghagati ghe ensozi eibiri edhiliku ebye bilee ghangulu ghadho.

Ginho mikono gya mukazi era agemye obumuli, obumuli bunho buli mu kala ya kakobe nga era buliku obusaga obwa kilagala, omukazi onho enkulu dhe nsale bulungi.

Bano baana basomi. Abaana bano bali kulengeza mu idinisa. Abaana abasinga bali mu yunifoomu aye onho ye azila mu yunifoomu. Abaana bano balina enviili nga nsale dhaku.

Onho omusaadha ali mulyato era omusaadha onho ayambaire enkofira ku mutwe, omusaadha onho ali lengeza kuluya kwe lyato, elyato linho lili mu kala endheru nhe ya bbululu.